Gazety Taitra Maraina nivoaka ny talata telopolo jolay efatra amby roapolo sy roarivo, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary, ahitana lohateny misongadina izay hita eo amin'ny pejy fahatelo : Anaty krizy Antananarivo, mila mijoro ireo solombavambahoaka eto an-drenivohitra.

Firantiana karazan-damba izay ahitana lamba landy manana loko isan-karazany. Ao koa ireo lamba tsotra izay misy peta-kofehy eo amboniny. Ny iray amin'izy ireo dia miloko fotsy ahitana sarim-boninkazo miloko mena eo aminy.

Lalan-tany mamakivaky tanàna kely iray. Ahitana trano manamorona ny sisiny ankavia sy ankavanana. Ao ambadik'ilay tanàna dia misy tendrombohitra avo ary manga ny lanitra eo amboniny, ahitana rahona fotsy mitsitokotoko.

Gazety nivoaka ny sabotsy telo amby roapolo desambara telo amby roapolo sy roa arivo izay azo jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ao amin'ny pejy fahaefatra ambin'ny folo dia ahitana lahatsoratra an-gazety manana ny lohateny : "olona dimy maty tao anatiny lozam-pifamoivozana".

Fety sy korana ao anaty lanonam-panambadiana, ahitana ireo mpanambady vao miara-mandihy amin'ireo havany. Ery aoriana ahitana lamba mavo miantona natao hanaingoana ilay trano.

Vehivavy mifato-bolo, manisy ambonin'akanjo mena sy pataloha manga antitra, mitondra pôketra mainty izy, eo akaikiny ahitana kodiaran-droa entina olona iray manisy aro-loha sy ambonin'akanjo mainty.

Toerana iray ahitana torapasika fotsy dia fotsy, tony ny ranomasina eo anilany ary miloko maitso. Ahitana sambo mandeha amin'ny milina eny ambonin'ilay rano ; manga ny lanitra eo amboniny ary ahitana rahona manify mitsitokotoko.

Vehivavy iray mampihaingo efitra amin'ny alalan'ny lamba. Miloko mavo sy maitso ny lamba ampiasainy. Ny akanjo anaovany dia raoby misy soratra mena, maitso, mavo, fotsy ary mainty.

Boky amin'ny teny malagasy natao an'ny mpianatra ho amin'ny taona fahaefatra nosoratany Ratolojanahary, mavo ny fonosany, ahitana : vakiteny- fanabeazamboho- fanazarana hiteny- tsianjery ao anatiny.

Lehilahy zarazara hoditra tsy misy volo. Mijery eny amin'ny ankavanana, manisy lobaka fotsy ao anatiny, fehy tenda manga misy pentipentina fotsy ary palitao manga antitra eo ivelany.

Lehilahy efa lehibe iray fotsy volo manisy palitao mainty, lobaka fotsy ary fehitenda mainty. Aoriany dia ahitana lehilahy telo ny ray amin'izy ireo dia manisy solomaso miloko mainty.

Tanàna kely ahitana trano vitsivitsy, ny iray amin'ireo trano dia misy rihana vita amin'ny biriky ary milalotra tany. Ahitana varavarankely misokatra eny amin'ny tafony izay vita amin'ny tanimanga.

Fivarotana taozavatra sy asa tanana. Tafo ny fanitsony, ahitana lehilahy iray mijoro eo anoloany izay manisy satroka, ambonin'akanjo sy pataloha miloko mainty, eny an-tanany dia misy amponga kely.

Toeram-pivaroatan'asa tanana ahitana hosodoko iray nosoniavin' i Ny Aina. Misy sarina reny ala telo ilay hosodoko ary ahitana ihany koa olona iray mitondra sarety taritin' ny omby anankiroa.

Toerana fakàna fiara fitanteram-bahoaka, eo akaikina tobin-tsoloka iray. Misy fiara miloko fotsy eo anoloany. Lehilahy iray manisy satroka ary ambonin'akanjo lava tanana miloko volontany kosa no mijoro eo anoloan'ilay fiara.

Ilan-kiraro miisa efatra miranty ao anaty talantalana fitaratra. Manana loko efatra izy ireo, ny iray miloko manga tanora, ny manaraka azy manana loko manga antitra sy mainty, ny manaraka azy miloko mena ary ny iray farany miloko maitso.

Vokatra natao hikarakarana ny volo ao anaty fonosana miloko volondoaranjy. Orinasa lehibe iray any ivelany no mpamokatra azy ireto. Misy ny natao hanasana ny volo, ao ihany koa ny vokatra izay natao hanamandina ny volo.

Gazety taratra nivoaka ny talata, telo amby roapolo, Jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary, gazety malagasy mivoaka isan'andro izy ity ; eo amin'ny pejy faharoa no ahitana ny lohateny misongadina : "Fanararaotana ara-nofo pasitera voaheloka higadra herintaona."

Lalana iray izay fikatsoan'ny fifamoivoizana. Ahitana fiara maro sy kodiaran-droa mandady amin'ny milina ; misy fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy ary fiaran'olon-tsotra miloko fotsy ihany koa.

Vehivavy telo miara-mandeha eny an-dalana, ilay vehivavy ato ariana lava volo, manisy ambonin'ny akanjo maintso lava tanana ary mipataloha misoratrosoratra mainty. Samy manisy kapa avokoa izy telo, ilay vehivavy iray eo amin'ny sisiny ankavanana dia manisy saron-doha.

Omby mainty mitsaka rano eo akaikiny dia ahitana tovolahy iray izay mitondra zanak'omby mainty eo an-tsorony. Manisy satroka izy ary ambonin'akanjo fohy tanana miloko mainty no anaovany.

Vokatra natao hikarakarana volo izay vokarin'ny orinasa maromaro : mipetraka eo ambonin'ny talantalana izy ireo ary any amin'ireny tranombarotra lehibe ireny no ahitana azy, misy karazany maro ao ny fanasana volo, ao kosa ireo natao hampiholakolana ny volo.

Olona maromaro mijery fampiratiana fiara. Misy fiara iray izay miloko fotsy, misy tsipika manga ny vodiny aty aoriana ahitana soratra "Malagasy" eo amin'ilay fiara, eo amin'ny ankaviany kosa ahitana tanan'olona iray mitazona finday mitifitra sary.

Fiantsonan'ny fiara eny amin'ny sisin'ny arabe. Ahitana fiarakely iray miloko volondavenona mangirana, mainty ny kodiarany ; eo akaikiny dia misy fiara tsy mataho-dalana iray izay miloko mena.

Tovovavy iray miamboho mandeha eny antanim-boly. Ahitana vary eo amin'ny lalana alehany, mainty ny volony ary mirandrana, manisy akanjo maity izy ary manisy kapa.

Olona telo mandeha eny amin'ny sisin-dalana roa lehilahy ny iray kosa vehivavy, ilay lehilahy eto amin'ny sisiny ankavia dia manisy satroka miloko volondavenona, ambonin'akanjo fohy tanana miloko mainty, ny patalohany dia miloko mainty misy tsipika manga ary fotsy ny kirarony.

Vokatra maromaro vokarin'i Masoala izay manolotra vokatra natao hikarakarana ny vatana. Misy amin'izy ireo ny natao ahosotra amin'ny hoditra ao kosa natao handroana, misy iany koa ireo natao hanasitrana ny aretina any anaty.

Trano falafa : manana tafo ravimpotsy niorina eny sisin-drano, eo akaikiny dia ahitana ravinala lehibe ary ny lanitra eo amboniny dia miloko manga, ahitana rahona fotsy mitsitokotoko.

Tanan'olona iray mitazona tavoahangikely plastika roa, nisy menaka tongolo sy sakamalaho ao anatiny. Ny olona te hampaniry volo na manana volo mihintsana no tena mampiasa azy.

Olona iray mijoro manoloana tamboho miloko fotsy misy soratra. Manisy akanjo tohitena lava tanana mavokely ary ahitana kisarisary maitso eo amin'ny akanjony. Manisy kapa izy ary vatovato ny toerana itsanganany.

Andiam-behivavy mandeha an-tongotra, samy miloloha entana avokoa izy ireo ary tsy manisy kapa. Ratsy ny lalana andehanan'izy ireo ary ahitana vondron'ala sy tendrombohitra manodidina.

Lehilahy iray mijoro manoloana fiarakaretsaka, manopy fotsy ny volony, mitazona finday mainty ny tanany roa, manisy palitao sy pataloha miloko mainty izy. Misy pôketra miloko volondavenona ny sorony ankavia.

Pejy faha efatra ny gazety taratra izay nivoaka ny alakamisy telopolo novambra telo amby roapolo sy roarivo. Ahitana lahatsoratra an-gazety izay misy fanadihadihana mikasika ny fitaovana zavamaneno iray.

fiara fitateramba ahoaka iray miloko fotsy manala olona eo amin'ny toby fiantsonana hahitana olona iray midinany ilay fiara manesy ambonin'ny akanjo lava-tanana ary manao pataloha misy olona mitondra boritra kosa eo akaikiny

Tsena iray ahitana fivarotana hanitra fanao amin'ny sakafo. Voatoto ny ankamaroan'izy ireo ary samy ao anaty fonosana avokoa. Ahitana karazana maro ireo hanitra : misy kanelina, jirofo, lavanilina ary tamotamo.

Vehivavy zarazara hoditra, mainty ny volony ary mirandrana, mitantakolaka amin'ny tanany ankavia izy, mena ny akanjo anaovany, aoriany dia ahitana rindrina izay misy lamba fotsy ary harona miantona miloko manga.

Lehilahy iray mikarakara zaridaina eo an-tokotany, mitazona gony izy ; pataloha fohy no anaovany ary ambonin'akanjo fohy tanana. Manga ny lanitra ao ambony ary ny rindrin'ilay tanàna dia miloko fotsy.

Sainampirenena manana loko telo miavaka tsara; eto amin'ny ankavia misy loko mena mitsangana ahitana kintana miloko fotsy ao anatiny, eo amin'ny ankavanana kosa misy loko fotsy mitsipika miisa valo ary loko manga mitsipika miisa fito.

Lehilahy iray mandoko tafon-trano, ny tanany ankavia mitazona ny boatin-doko, ny tanany ankavanana kosa mandoko ilay tafo, fotsy tsisy tanany ny akanjo amboniny ary ny ambaniny dia miloko manga.

Vokatra natao hikarakarana volo misy lokony fotsy, mavokely, ary manga, misy tanan'olona iray mitazona azy. Matetika ny olona manana volo olioly no mampiasa azy.

Lehilahy iray mijoro manoloana fiara. Miloko mena ilay fiara. Mitovy amin'ny lokon'ny fiara ihany koa ny lokon'ny akanjo anaovan'ilay lehilahy fa misy fotsy ny ao anatiny ary mikiraro fotsy ihany koa izy.

Arabe iray ahitana fiara miloko fotsy mandeha aoriana fiara tsy mataho-dalana iray manana loko mainty, eo amin'ny ankavian-dalana ahitana lehilahy iray misarika sarety, eo amin'ny akavanan-dalana kosa dia ahitana tamboho manamorona ny sisiny.

Pejy faha sivin'ny gazety "Ao raha" ; nivoaka ny alatsinainy valo ambin'ny folo septambra telo amby roapolo sy roa arivo. Izay ahitana lahatsoratra mikasika ny kolontsaina. Ahitana sarina lehilahy iray manisy solomaso ary manao palitao mena ao anatin'ilay izy.

Tovolahy roa mihady tanimena, samy misy angady eny an-tanan'izy ireo. Ilay ray eto amin'ny ankavanana dia manisy kiraro miloko fotsy, pataloha manga ary akanjo mafana lava tanana miloko mainty.

Tanana iray izay mitazona boaty fotsy misy sarony mavo ny fonosana eo aminy ary misy soratra ihany koa. Natao hikarakarana ny volo ity vokatra ity ary ireo olona te hanana volo olioly no tena mampiasa azy.

Lehilahy sy vehivavy mifanao aloha-aoriana, mandeha amin'ny sisin'ny arabe. Ilay lehilahy ato aoriana dia manasy satroka ba, manisy ambonin'akanjo miloko manga, ary pataloha mainty. Ilay vehivavy eto aloha kosa dia manisy akanjo miloko maitso.

Vehivavy zarazara milatro eny ambon'ny lafika miloko mena, fohy tanana ny akanjo anaovany, ny zipo anaovany kosa dia hatreo ambony lohalika, aoriany dia ahitana vehivavy iray manisy ambonin'akanjo manga tanora ary pataloha manga antitra.

Takelaka famantarana orinasa mpaninjara solika iray. Ahitana loko fotsy, mavo ary mena. Ny lanitra eo amboniny kosa dia miloko manga. Misy ravinala eo anilany.

Gazety nivoaka ny alatsinainy dimy ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary ahitana ny sarin'ny filoham-pirenena etsỳ amin'ny zorony ankavanana izay misy lohateny lalao "olimpika" voaasa any "parisy" Andry Rajoelina.

Pilatro vehivavy maromaro mitsangana eo ambony lafika mena. Eto anoloana dia ahitana vehivavy iray eo amin'ny ankavia izay lava ny volony ary manisy kavina boribory be, mena ny akanjo anaovany ; eo amin'ny sisiny ankavanana dia ahitana vehivavy manisy akanjo fotsy

Tsena ahitana trano heva maromaro izay misy karazana vokatra maromaro ihany koa ; ao ny mivarotra mofo, ao kosa ireo mivarotra atody, akondro ary ireo karazana haninkotrana. Eny amin'ny lalana dia ahitana tovovavy iray mitondra daba mavo anankiroa.

Gazety Ao Raha manokana nivoaka ny Sabotsy efatra ambiroapolo Jona telo ambiroapolo sy roa arivo, ahitana lohateny an-gazety: "famirapiratana maneran-tany: manan-kireharehana marobe ny Malagasy".

Trano lehibe iray manana rihana telo, misy lavarangana isaky ny rihana. Milalotra ilay trano fa tsy miloko, ahitana varavarankely maromaro izay mifefy vy, etsy ambany no misy ny varavarana fidirana.

Gazety nivoaka ny talata enina ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roarivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana ny sarin'ny praiminisitra Ntsay izay hita ao amin'ny pejy faharoa manana ny lohateny : Fiverenan'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny governemanta.

Gazety nivoaka ny Alatsinainy dimy ambin'ny folo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, azo jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Gazety mivoaka isan'andro ahitana ny sarin'ny filohampirenena miaraka amin'ireo minisitra ao anatin'ny governemanta eo am-povoany.

Olona manisy akanjo fotsy mitazona boky misokatra ary misy saka kely ao anatiny. Miloko mainty, volondavenona ary fotsy ilay saka.

Toeram-pivarotana voankazo iray eny an-tsena, ahitana karazana manga sy mananasy ; ao ambony sobika no ahitana ireo karazana voankazo ireo. Misy ny manga miloko mavo manopy mena, misy ny manga manopy mena ranoray.

Boky maromaro miranty eo ambony talatalana vita amin'ny hazo. Misy amin'izy ireo no manana fonosana miloko manga, izay ahitana soratra ravimaintso ; ao kosa ny manana ny lohateny takelaka notsongaina.

Karazana legioma amidy eo ambony lafika mainty. Ahitana voatabia izay mitsitokotoko ny sasany. Misy baranjely lehibe, tokotokona karaoty, sakay, tongolomaitso ary kotomila.

Gazetiko nivoaka ny sabotsy sivy ambiroam-poly jona efatra ambiroam-polo sy roa arivo, azo jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana ny sarin'i Mialy Rajoelina izay vadiny filoham-pirenena malagasy ary misy lohateny : antoka iray mampandroso firenena ny vehivavy mpandraharaha mandray andraikitra.

Lehilahy iray fotsy fiodirana mijoro eo am-povoan'ny efitrano fampianarana iray manisy ambonin' akanjo mainty fohy tanana izy, pataloha mainty ary kiraro mainty ahitana fotsy. Ny aoriany dia ahitana rindrina miloko fotsy izay misy solaitra be miloko mainty.

Vehivavy iray milatro, lava ny volony ary mena ny molony, mangamanga ny raoby anaovany, mainty kosa ny kiraro eny an-tongony, eo aoriany misy vehivavy iray manisy akanjo mena lava tanana.

Saina efajoro manana loko anankiroa mavo ny tokotaniny ary misy tsipika mina telo mitsivalana eo aminy, ampiasaina rehefa misy an'ireny hazakazaka tomobilina ireny izy ity.

Trano biriky manana rihana tokana ary mitafo bozaka. Ahitana olona eo an-davarangana izay miankina amin'ny arofanina hazo miloko manga. Ety ambany dia ahitana varavarana roa, ny iray mihidy, ny iray kosa misokatra.

Gazety nivoaka ny Asabotsy sivy desambra telo amby roapolo sy roarivo, afaka jifaina amin' ny vidiny arivo ariary. Eo am-povoany dia ahitana sarina lehilahy iray misolomaso, manisy ambonin' ny akanjo fohy tanana manga ary ahitana sarina fiara-manidina eo akaikiny.

Tovovavy iray mijoro eny an-dalana, manisy akanjo tohitena miloko mena lava tanana izy, fotsy ny kiraro anaovany, lava ny volony ary miloko mainty, manisy solomaso ihany koa izy.

Entam-barotra maromaro, mipetraka eo ambony talantalana, natao hikarakarana volo. Misy amin'izy ireo miloko mavo misy sarony volomparasy, ao ny miloko maitso, ao ny miloko fotsy misy sarony mena antitra.

Tovovavy iray mitsangana eo ambony lampihazo, manisy akanjo miloko fotsy ary misalotra lamba fotsy, mizara roa ny volony ary mirandrana manisy loko molotra miloko mena izy.

Vokatra entina hikarakarana volo misy fatobolo menamena eo ampivoany ary nodidinina boaty ananki-efatra misy vainga-tsavony manala angadrano izay fanasana loha eo amin'ny sisiny.

lehilahy ray zarazara oditra fotsy ny volony mbanisolomaso izy lobaka miloko mavokely no hanaovany izay saharombany ambonin'ny kanjo miloko volotsokolahy ny aorehany diaitana rindrina miloko fotsy

Trano fandrasam-bahiny iray lehibe, manana rihana telo, miloko fotsy, manopy mavo ny lokon'ny rindrina ety ivelany. Misy aro fanina ny lavarangana isaky ny rihana. Ety ambany dia ahitana varavaram-pitaratra ny fidirana.

Efitrano iray manana rindrina fotsy ary varavarankely fitaratra mihisa roa, ahitana seza vita amin'ny bararata ao anatiny, eo ampovoany kosa dia ahitana latabatra iray vita amin'ny hazo miloko fotsy.

Lohateny an-gazety iray amin'ny soratra miloko manga : "andian'olona misandoka ho relijiozy nisoloky vary dimampolo sy roanjato gony hamahanana mpizaika teny Soamandrakizay", eo amin'ny pejy faharoa no ahitana izany.

Sakafo masaka eo ambony latabatra, misaraka ny vary sy laoka: ao anaty vilia fotsy ny misy ilay vary izay miloko fotsy ihany koa; ny laoka dia nitokana ao anaty baolina eo akaikiny, misy lasary voatabia aoriany ary lasary karoty eo amin'ny sisiny.

Tanàna kely iray ahitana andian-trano vita amin'ny biriky ary milalotra tany. Manana tafo bozaka avokoa ireo trano. Etsy aoriany dia ahitana vohitra iray izay ahitana hazo sy zavamaniry maitso.

Fasana iray vita amin'ny rarivato ahitana trano manara miloko mena antitra eo amboniny, eto anoloany dia ahitana tsangam-bato vita amin'ny vato ary misy soratra fotsy.

Trano lehibe iray milalotra ary miloko fotsy ny rindriny ety ivelany. Ahitana totohatra hazo miankina eo amin' ilay rindrina. Misy varavarankely miisa telo miloko mainty eo ankilan' ilay totohatra.

Tovovavy zarazara hoditra mijery misopirana miankavanana ny masony, misolomaso izy, fotsy ny nifiny, ny volony dia mainty sady fohy no olioly. Aoriany dia ahitana bozaka miloko maitso.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana voankazo : eo ambony dia ahitana karazana akondro mihantona amin'ny lafika, eto ambony latabatra ambany kosa dia ahitana karazana voantsokona, manga ary mananasy.

Gazetytaratra nivoaka nytalata enina ambin 'nyfolo jolay efatra ambirompolo sy roarivo ,afaka jifaina amin nyvidiny dimanjato ariary .Eo amin nypejy faharoa no ahiitana ny lohateny misongadina : bisikileta voafaokan 'ny fiara vehivavy bevoka niara-maty tamin'ny vady aman_janany.

Gazety Inona no Vaovao, nivoaka ny Alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapaolo sy roa arivo, azo jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary ; nahitana lohateny misomgadina : NOHO NY HASAROTAM-PIARO : Maty notsondronin'ilay rangahy antsy ny vadiny.

Tokotany iray lehibe ahitana karazan-kazo maromaro maniry eo amin'ny sisiny. Etsy aoriana dia ahitana trano fiangonana lehibe iray. Manga kosa ny lanitra eo ambonin'ilay fiangonana.

boky rakibolana iray frantsay malagasy ;natonta teny am-bozintany Analamahitsy Antananarivo; matevina dia matevina ny fonosany ary miloko volon-tsokola; ao anatiny dia ahitana ny fandikana ny teny frantsay ho amin'ny dika malagasy

Gazety "taitra maraina" nivoaka ny zoma roa ambin'ny folo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana ny sarin'ny filoha na antenimieram-pirenena eo ampovoany, izay hita any amin'ny pejy fahatelo.

Gazety "tia tanindrazana" nivoaka ny alatsinainy voalohan'ny volana Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, ahitana lohateny misongadina : "tsotsorimamba isarahana, misy solombavambahoaka tsy lany mety hogadraina..." Eo amin'ny pejy fahatelo no ahitana izay.

Vokatra natao hikarakaràna volo. Manga ny fonosany ary mainty ny sarony eo amboniny. Ahitana sarina tovovavy iray izay manisy ambonin'akanjo miloko maitso. Lava ny volony ary olioly, vokatra natao hampivoaka ny oliolim-bolo izy ity.

Gazety nivoaka ny zoma dimy janoary efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary, ahitana ny sarin'ny praiminisitra Ntsay izay manisy palitao miloko manga antitra.

Vehivavy roa mandeha eny amin'ny sisin-dàlana. Ny iray mitondra poaketra eo amin'ny tanany ankavanany, izay miloko mainty. Ny akanjo anaovany dia tohy tena lava izay misy kisarisary fotsy sy mainty. Ilay iray kosa dia manisy ambonin'akanjo mainty, ny lambahoany mavo misoratra maitso.

Vehivavy iray mijoro manoloana fiara miloko mainty. Manisy akanjo tohitena lava izy ary miloko volomparasy tanora, lava tànana ilay akanjo anaovany ; mainty ny volony ; ilay fiara kosa dia ahitana voninkazo eo anoloany.

Lalana mikitaontaona ahitana fiara maromaro miantsona eny amin'ny sisiny. Ety aoriana dia ahitana fiarakaretsaka mpitatitra olona, eo alohany dia fiara tsy mataho-dalana miloko volondavenona. Misy trano avo misy rihana manamorona ilay lalana.

Olona iray manisy ambonin'akanjo manga tanora, mainty ny volony ary mirandrana, manao soro-bilana aty amin'ny ilany ankavia. Misy rindrina fanitso ao aoriany ary ahitana dabilio ihany koa.

Gazety La croix an'i Madagasikara nivoaka ny alahady dimy amby roapolo may efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Ahitana lohateny misongadina, distrikan'i manja : mampivarahontsana ny tanjaky ny malaso.

Fitohanan'ny fiara eny amin'ny arabe. Manao laharana roa ireo fiara. Ny iray amin'izy ireo dia manana loko volondaoranjy, ny eo akaikiny dia misy fiara lehibe miloko fotsy misy soratra mena.

Efitrano fianarana iray ahitana dabilio; mpianatra iray kosa no mipetraka eo ambonin'ilay dabilio. Eo anoloany dia ahitana solaitra be miloko mainty izay mipetraka amin'ny rindrina vita amin'ny biriky.

Vehivavy iray mitodika any amin'ny rindrina miloko fotsy, lava ilay volo ary milatsaka hatraty amin'ny lamosiny. Ny tanany anankiroa dia mitazona ny volony eny ambonin'ny l lohany, manisy akanjo ny sarim-bonin-kazo mavokely sy ravina maintso izy.

Gazety TARATRA, nivoaka ny alatsinainy sivy amby roapolo janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo, izay azo nojifaina amin'ny vidiny telonjato ariary . Ahitana lohateny misongadina : Oniversité Andrainjato Fianarantsoa : Lehilahy lehibe nangalatra , maty notontana vato.

Gazety nivoaka ny alatsinainy dimy ambin'ny folo jolay efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo ; afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary ; misy lahatsoratra maromaro ary ery amin'ny farany ambony misy sarin'ny filohan'ny repoblika an'i Madagasikara : Andry Rajoelina izay voaasa amin'ny lalao olimpika.

Vokatra maromaro natao hikarakarana ny volo : ao ireo natao hanasana volo, ao kosa ireo natao mba hanalefahana ny volo. Eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny no tena ahitana azy ireto.

Toerana fivarotana sakafo masaka eny amin'ny sisin'arabe, any Toamasina no ahitana ity toerana ity, loko mavokely no tena mibahana amin'ilay fivarotana ary ahitana kodiaran-droa mandady amin'ny milina manoloana an'ilay fivarotana.

Lehilahy iray manisy akanjo mainty manofahofa sainam-pirenena malagasy eny am-povoan'ny arabe ny aoriany dia ahitana miaramila maromaro izay manao akanjo fanamiana mitovy, nisy nefa ireo manisy satroka, ao kosa ireo manisy aroloha.

Tovolahy iray milatro eo ambony lafika mena, manisy kiraro miloko volontany antitra izy, ny akanjony dia palitao sy pataloha miloko fotsy izay ahitana bokotra miloko manga.

Fiara fitateram-bahoaka miloko manga. Eo amin'ny tafony dia ahitana kodiarana lehibe roa sy lehilahy iray mitsangana, manisy satroka mena ary ambonin'akanjo fohy tanana miloko mainty. Manga mazava ny lanitra eo amboniny.

Tovolahy iray mandeha eny amin'ny elakelan-trano, mirandrana ny volony, manisy ambonin' akanjo fohy tanana miloko mavo izy izay misy soratra valo amby sivifolo aoriana, pataloha fohy miloko mainty no anaovany ary kapa mena no eny an-tongony.

Takelaka lehibe iray natao hanentanana ny olona amin'ny ady amin'ny kolikoly. Fotsy ny lokony ary misy soratra manga : "Lalàna, natao ho an'ny rehetra. Kolikoly, aok'izay e !".

Vilia fotsy eo ambonina latabatra fisakafoana ahitana lasary karaoty, lasary laisoa, zava-maitso kely, mofo ary hena nendasina nofonosina atody sy poti-mofo eo amboniny.

Kodiarandro mandady amin'ny milina maromaro mirantina eny amin'ny sisin'arabe. Ahitana mpamily tsirairay avy eo akaikiny. Ety amin'ny arabe kosa dia ahitana lehilahy iray miamboha, manisy satroka fotsy, manisy lobaka lava tanana ary pataloha sy kiraro.

Gazety inona ny vaovao, nivoaka ny talata telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana lohateny misongadina, famonoana teny Andavamamba, nigadra roapolo taona an-tranomaizina ilay mpanampy vavy tsy ampy taona.

Arabe mahitsy be vita amin'ny tara ahitana lehilahy roa manisy omby marobe avy ato aoriana. Ny iray amin'izy ireo dia manisy satroka, mitondra hazo eo amin'ny sorony ankavia ary mibaby kitapo, fotsy ny pataloha fohy hanaovany.

Gazety nivoaka ny alakamisy efatra Jolay efatra ambiroapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary ahitana lohateny misongadina: "Antenimieram-pirenena: misy amin'ireo tsy miankina lasa miaraka amin'i Andry Rajoelina".

Fivarotana hani-masaka iray niorina eny amin'ny sisin'ny arabe, manana rindrina miloko volondavenona ary mitafo fanitso. Etsy ivelany dia ahitana solaitra izay misoratra ny anaran'ny sakafo rehetra misy ao anatin'ilay trano fisakafoana.

Lapan'i Manjakamiadana izay ao anatin'ny rovan'i Madagasikara. Lapa iray izay nitoeran'ireo mpanjaka maro mifandimby teto Madagasikara talohan'ny nidiran'ny frantsay hanjanaka an'i Madagasikara.

Tovovavy iray mipetraka eo ambony seza manoloana latabatra miloko mainty. Mandinika taratasy eo ambonin'ilay latabatra izy. Fotsy ary lava tanana ny ambonin'akanjo anaovany ary manisy pataloha manga izy.

Fiara maromaro milahatra ao anaty sambo izay mitsingevana eny ambony ranomasina; fiara tsy mataho-dalana ny ankamaroan'izy ireo; misy ny miloko fotsy, ao ny miloko manga, ary ao ireo miloko mainty.

Vehivavy zarazara hoditra mainty ary mirandrana ny volony. Misy kavina petaka roa boribory ny sofiny ankavia. Ny tanany dia misy vangovango miloko maitso ary ny hohony dia miloko mainty.

Trano lehibe iray manana rihana telo ahitana lavarangana isakin' ireo rihana, varavaran-kely fitaratra maromaro izay misy fefy vy no hita etỳ anolohana, biriky no rindrin'ilay trano ary tsy milalotra.

Gazety natao an'ny vehivavy, nivoaka ny zoma valo aprily, roa amby roapolo sy roa arivo ary jifaina ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana lahatsoratra maromaro fa ny lohateny nisongadina eto ampovoany dia hoe : "nanaiky niray aho fa te hanana sary tsara" hoy i Anja, enina ambin'ny folo taona.

Vehivavy zarazara fihodirana, mitondra solomaso mainty, manana volo fohy miloko mainty manisy kanjo mainty ao anatiny ary aron'akanjo miloko manga eo ivelany.

Mpanao baolina roa lahy avy nanao fanazaran-tena. Ilay eo amin'ny ankavanana mitondra baolina eo amin'ny tanany ankavia ary manisy aro-tanana. Olioly volo ary misy volombava, manisy akanjo lava tanana miloko manga antitra, mipataloha fohy fotsifotsy. Ilay eo amin'ny ankavia manisy kiraro mavo, pataloha fohy miloko manga antitra, ambonin'ny lava tanana misy mainty sy fotsy.

Efitrano fianarana ana sekoly ambaratonga fototra ahitana mpianatra maromaro misy ireo mimpetraka eny amin'ny dabilio ary ao kosa ireo mitsangana ety alohany; vita amin'ny hazo ny dabilio ao anatiny ilay efitrano.

Trano lehibe iray misy rihana vita amin'ny biriky ny rindrina nanamboarana azy ary manana varavara-pitaratra, manana lavarangana ny rihana ary hazo ny arofanina eo aminy.

Karazana legioma sy voankazo maromaro: ahitana akondro lahy telo, mokotry anaky dimy, akondro mbola tsy masaka, zavoka anaky enina, ary papay anaky roa. Mifono anaty kitapo ny mangahazo, voatabia ,sy karôty ,ary ny laisoa. Ery aoriana, ahitana voajabo maitsomaitso.

Efitrano fianarana iray ahitana mpianatra mitsangana hanatitra taratasy eny anoloana. Misy solaitrabe miloko mainty ao anatiny ary ny rindrina dia vita amin'ny biriky. Misy jiro anankiroa kosa ny tafo ambony.

Toeram-pivarotana iray ahitana ireo karazana tsiro sy fanome hanitra ny sakafo. Mifono avokoa izy ireo ary mandeha isan'ambaratongany avy. Ireo olona tia manome hanitra ny sakafo no tena mampiasa azy ireto.

Trano gasy misy rihana, milalotra tany ny rindriny ary miloko mavo ny sisiny ankavia izay ahitana varavarankely mihidy ; eo akaikiny ahitana zava-maniry maitso ; ny tokontaniny dia tany mena.

Trano fisakafoana iray ahitana latabatra iray sy seza efatra vita amin'ny hazo sy vy, ahitana lafika vita amin'ny rafia miendrika boribory eo ambanin'ilay latabatra. Eo amin'ny rindrina kosa dia ahitana sahafa telo ary manana loko fotsy ilay rindrina.

Gazety "Inona no vaovao" nivoaka ny alakamisy voalohan'ny volana aogositra efatra ambin'ny roapoalo sy roa arivo ; afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary ; ahitana lohateny misongadina : "Lalam-pirenena voalohany mampiteny ny moana ny fitoanana ny fifamoivozana".

Gazety nivoaka ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay efatra ambiroapoly sy roarivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary, ahitana ny lohateny misongadina : filoan'ny antenimieram_pirenena ; manomboka ny fifantenana. Ao amin'ny pejy fahadimy no hahitana izay.

Vehivavy iray mijoro eo ambonina lafika mainty, tsy manisy kapa izy ,tsy misy tanany ny ambonin'akanjo anaovany ary mainty kosa ny zipo eo ambaniny. Ahitana haingom-damba manodidina azy izay misy loko volondoranjy, volondavenona ary fotsy.

Efitrano fianarana iray, ahitana mpianatra maromaro mipetraka eo ambonin'ny dabilio, mbola ankizy avokoa ireto mpianatra. Ny rindrina aoriana dia mitapaka manga ny ambany ary mavo ny eo amboniny.

Vokatra natao hikarakarana volo izay mifototra amin'ny savoka sy menaka tanatanamanga. Natao hampijanona ny fihitsanam-bolo ary manampy betsaka amin'ny fitsirin'ny volo izy ity.

Lehilahy mainty fihodirana mandeha eny an-dalana, kapa fotsy no eny an-tongony. Miloko manga ary manara-batana ny pataloha anaovany. Mitazona finday ny tanany ankavanana ary mibaby kitapo izy.

Sary hosodoko ahitana vehivavy roa : ny iray misatroka mavo mitazona fanoto, ilay iray manisy satroka maitso mitazona sahafa ary misy sobika eo ambaniny. Eo ambany hazo no ahitana azy ireo.

Gazety "Inona no vaovao" nivoaka ny sabotsy roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Eo amin'ny pejy fahaefatra no ahitana lohateny misongadina : "Amperinasa tanteraka ny orinasa manao ny asa".

Tanana iray izay mitazona boky manana fonosana miloko manga, ahitana sarina nosy kely misy voanio maniry telo eo amboniny ary etỳ ambaniny dia ahitana labozia mirehitra eo ambony karandoan'olona.

Vehivavy zarazara hoditra, manana volo lava mainty, manisy loko mena ary miakanjo mena lava atraty amin'ny tongony. Mitazona poketra mainty ny tanany ankavanana.

Efitrano fampianarana iray. Vita amin'ny biriky ny rindriny ary manana varavarankely fitaratra. Etsy anoloana dia misy rindrina biriky izay misy solaitra be miloko mainty. Ahitana mpianatra vitsivitsy. Ny iray amin'izy ireo dia lehilahy izay manamboatra ny kitapony, manisy ambonin'akanjo mainty fohy tanana.

Trano lehibe iray manana loko mavokely ny rindrana ety ivelana ny varavarakely sy ny varavarany dia mifefy vy izay miloko fotsy, ny tokontany kosa dia mirafitra avy amin'ny simenitra sy vato.

Lehilahy iray mikarakara zaridaina eo an-tokotany, manisy pataloha fohy ary ambonin'akanjo fohy tanana, tsy manisy kapa izy ; mitazona lapelina ny tanany. Ahitana zava-maitso manodidina azy.

Sainam-pirenena mihofahofa eo ambany lanitra miloko manga mazava sy rahona fotsy mitsitokotoko. Ahitana loko maitso izay mitsangana ety amin'ny sisiny ankavia ary miloko mavo sy mena mitsivalana eo amin'ny ankavanana.

Fiangonana Protestanta iray miorina eo ambony tany malalaka. Miloko fotsy ilay fiangonana, eto anoloana dia ahitana soratra FJKM Filadelfia Mangarivotra. Manana varavarankely roa mihidy ary varavarana miloko manga mihidy ihany koa.

Vohitra kely iray ahitana trano maromaro. Mitovy avokoa ny firafitr' ireo trano. Samy manana tafo bozaka ary manana rihana avokoa. Vita amin'ny birika ireo trano ireo ary mifeta tany ny rindrina.

Hasina Andriamanjato, minisitra teo aloha, efa nitazona ny ministeran'ny fifandraisan-davitra tamin'ny Repoblika fahatelo, manisy palitao miloko manga antitra izy, lobaka fotsy ny ao anatiny ary fehi-tenda miloko volon-davenona mitsipika fotsy.

Gazety "jejoo" nivoaka ny talata valo febroary roa amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana lohateny nisongadina izay hita eo amin'ny pejy fahaenina izay ahitana fijoroana vavolombelona an'i Herilalasoa "mpirahalahy nanambady mpirahavavy nitovy andro, ora, toerana nahafatesana..."

Vary amin'anana sakafo maraina ny ankamaroany Malagasy, misaraka ny vary ary misaraka ny laoka ; eo akaikiny dia ahitana lovia iray fotsy izay misy ireo fitaovam-pihinanana eo amboniny.

Lehilahy lehibe iray misy volom-bava ary manao solomaso, mainty ny volony hahitana volofotsy maniry eo anoloany, misy ketrona ny andriny sy ny eo anelanelan'ny masony anakiroa.

Vondrona mpanao baolina kitra mitsangana eo ambonin' ny kianja tanimena. Eo arian' izy ireo dia ahitana olona marobe mipetraka eny ambony havoana mikisilasila. Misy tamboho sy trano manamorona ilay kianja sy havoana kely.

Toerana iray ahitana rano mikoriana amin'ny haram-bato ety amin'ny faran'ilay haram-bato dia lasa rihana ilay rano. Eo amin'ny sisiny ankavian'ilay haram-bato dia ahitana aty ala maitso.

Reniala lehibe iray maniry eo ambonin'ny tany fasiana. Mihodina ny vatan'ilay reniala. Eto anoloana dia ahitana vehivavy iray mandroso mankany amin'ilay hazo izay misikina lambahoany.

Lehilahy anankiray mitsangana manoloana mpianatra maro manisy solomaso, manisy akanjo mainty ambony, pataloha volondavenona ny ambany, eo ariany solaitra be miloko mainty mizara telo mipetaka aminy rindrina miloko fotsy.

Gazety nivoaka ny alakamisy, iraika ambin'ny folo janoary, efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny izay hita eo amin'ny pejy fahavalo : "valanaretina ahitana trangana areti-maso eto Antananarivo".

Tsena eny amoron-dalana ahitana latabatra misy kapa ho an'ny zazakely. Misy vehivavy iray izay manisy ambonin'akanjo mainty ary lava volo mamadika ireo kapa. Etsy ankilany kosa dia misy olona roa manisy satroka.

Boky miisa valo izay ahitana ny tantara sy kolotsaina hita eto Madagaskara. Ahitana lohateny maromaro toy ny " Tantara ny andriana "," Anganon'ny Ntaolo "," Omaly sy anio "," Alimanaka "," Tantara betsileo ".

Efitra iray ahitana toerana fandraisam-bahiny sy fandrahoana sakafo, eo amin'ny ilay seza fandraisam-bahiny dia ahitana ondana kely efatra, eo aoriany dia ahitana varavarankely fitaratra.

Olona maromaro mivory ao anaty efitra iray, mipetraka manodidina ny latabatra izy ireo. Misy taratasy sy penina maloana ny tsirairay. Manga kosa ny lokon'ny latabatra misy azy ireny.

Tanana mitazona boky kely iray izay manana fonosana mena, ahitana ny sarin'ny Amiraly Ratsiraka. Misy ny lohateny izay miloko mainty, fototra iorenan'ny revolisiona sosialista Malagasy.

Gazety : "Ny valisoa vaovao"nivoaka ny alakamisy voalohan'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo ary jifaina amin'ny vidiny enin-jato ariary. Eo amin'ny pejy faha enina dia ahitana ny lahatsoratra manana ny lohateny : tranga fitompoana famato ; nivadika saika nanaraka ny ain'izy mivady.

Vehivavy zarazara hoditra mitodika misompirana any amin'ny ankavia, manisy solomaso izy ary misy rojo ny tendany, manisy palitao miloko mavokely izy izay lava tanana ary mampiseho ny tratrany.

Tantely ANDRIANARIVO, praiminisitra tamin'ny taona valo amby sivy folo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona roa sy roarivo. Maty tamin'ny taona telo amby roapolo sy roarivo. Manisy solomaso izy ary fotsy ny volony. Ny palitao anaovany dia miloko volondavenona manopy manga.

Fiara kely iray izay manana loko volondavenona mangirana, mijanona eo amin'ny sisin'ny arabe. Eo akaikiny dia ahitana lehilahy iray manisy satroka ary ambonin'akanjo mainty, mivoy kodiaran-droa.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana voankazo : misy ny voasarimakirana, ao ny akondro, ao ny zavoka, ao ny voajabo sy ny mananasy. Misy vehivavy iray manisy akanjo mavokely ao anatin'ilay tsena.

Zazavavy kely iray mitsangana manoloana seza miloko manga, manisy akanjo mitohitena miloko maitso izy ary mena ny kiraro anaovany. Ny rindrina eo akaikin'ilay seza dia miloko fotsy.

Habobo vazaha miranty eny ambony talantalana. Vokatra azo avy amin'ny ronono izy ireto. Manana karazan-tsiro samihafa : ny miloko volon-doranjy dia manana tsiro paiso, ny miloko mena manana tsiro frezy ary ny miloko mavo manana tsiro akondro.

Fitaovana natao hanodinana ny voankazo ahazahoana ranomboankazo. Fotsy ny vatany ary ahitana bokotra boribory miloko manga nodidinina loko mainty. Ny tampony dia fisaka ary manana loko manga.

Tovovavy iray mijoro eny an-dalana. Lava ny volony ary miloko mainty, fotsy ary fohy tanana ny ambonin'akanjo anaovany. Manisy zipo miloko maitso lava izy ary manisy kiraro fotsy.

Tovovavy iray zarazara oditra milatro eny ambon'ny lafika mena. Manisy ankanjo vita amin'ny lamba landy izy. Manana loko manga mitsipika volon-davenona ilay akanjo. Kiraro amin'ny vodin-tongotra miloko volon-davenona mangirana no an-tongony.

Latabatra misy vilia fotsy eo amboniny. Ovy noendasina no ao anatin'ilay lovia. Mitetika lavalava ary miloko mavo ireo ovy. Ahitana saosy fihinanana azy eo amin'ny sisin'ilay lovia.

Efitrano iray : ahitana lavarangana ao anatiny, ety ambanin-drihana dia ahitana seza sy latabatra vita amin'ny hazo ary misy rindrina fotsy, misy varavarana hazo mihidy, eny ambony kosa dia misy arofanina vita amin'ny hazo ary fotsy ihany koa ny lokon'ny rindrina.

Vehivavy iray mampilalao ankizy eny an-tokotany. Manisy satroka mainty izy, fohy tanana ary miloko mena ny ambonin'akanjo nanaovany. Manisy pataloha manara-batana mainty ary eo aoriany dia ahitana ankizy roa manao akanjo fotsy.

Mofo ravina maromaro ao anaty kitapo miloko fotsy mipetraka eo ambony latabatra. Manana loko mitsipika fotsy sy mena ny lamban'ilay latabatra ; misy seza hazo eo amin'ny sisiny.

Sarety taritina omby roa, ilay iray eo amin'ny ankavia dia miloko fotsy, ny eo amin'ny ankavanana dia omby miloko mainty. Eo ambonin'ilay sarety dia ahitana zazalahy iray mainty fihodirana. Misy akoho miampita kosa eo alohan'ireo omby.

Toerana fivarotana sakafo iray. Ao anaty talantalana ireo sakafo. Eny amin'ny farany ambony dia ahitana zava-pisotro ao anaty tavoahangy, izay misy ngeza ary misy kely. Etỳ ambany dia ahitana sakafo ao anaty lovia lehibe, misy ny atody ary ao no ahitana mofo.

Arabe ahitana kodiarandroa mandady amin'ny milina, ny iray amin'izy ireo dia misy olona roa eo amboniny, mainty ny lokon'ilay kodiarandroa, ilay mpamily kosa dia manisy ambonin'akanjo miloko mainty lava tanana, manisy aro loha miloko volondavenona.

Gazety nivoaka ny alarobia fito ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny misongadina : Ambanja, voatazona any am-ponja ireo mpifindra monina ho any amin'ny nosy rahavavy. Pejy faha sivy no ahitana an' izay.

Boky amin'ny teny malagasy nosoratan'i Rakotondranaivo. Misy fonosana miloko manga. Ahitana soratra lehibe miloko mena, fitsipi-pitenenana sy tsipelin-teny taona fahadimy, fanabeazana fototra.

Gazety nivoaka ny alarobia telo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny nisongadina "tetikasan'ny filoha lalambe migodana Antananarivo, Toamasina vita amin'ny desambra fito amby roapolo sy roa arivo".

Lalana ahitana fiara maromaro sy kodiaran-droa mivezivezy, misy trano avo manana rihana roa, misy lavarangana avy, miloko fotsy ny rindrina, manana varavarankely misy tsipitsipika.

Olona telo miakatra tohatra hiazo ny lalantsara ny trano lehibe, iray ahitana lehilahy roa sy vehivavy iray, mampitovy akanjo ireo lehilahy roa. Samy manisy ambony akanjo lavatanana amin'ny loko mainty ary pataloha manga ny ambaniny.

Sisin-dalana manoloana faritry ny sekoly iray izay ahitana fiara vitsivitsy sy kodiaran-droa mandady amin'ny milina, ahitana olona vitsivitsy ihany koa ka ny ray amin'ireo dia vehivavy mifatotra ny volony manao ambonin' akanjo miloko volondavenina ary pataloha mainty.

Vehivavy zarazara hoditra, misatroka mirary, manga ny rindrina ao aorinany, fotsy ny atin'akanjony izay asiany salovana eto ivelany, akanjo mampiavaka ny foko sakalava ity anaovan'ity.

Lehilahy iray mijoro manoloana olana maromaro mipetraka eo ambony seza, manisy akanjo ambony ambany mainty izy. Ilay efitrano misy azy dia manana rindrina fotsy ary varavarakely fitaratra.

Kesika iray miankina amin'ny rindrina ahitana sobika kely misy karazana voankazo eo amboniny, misy mananasy iray lehibe efa masaka, akondro mbola mantamanta miloko maitso, zavoka efatra miloko maitso.

Gazety taitra maraina nivoaka ny alakamisy voalohan'ny volana aogositra, efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Misy lahatsoratra an-gazety izay mitondra ny lohateny : "fifidianana tsy ara-potoana, fandikan-dalàna tsotra izao", ao amin'ny pejy fahatelo.

Tovovavy kely iray mijoro eo ivelan'ny trano. Mirandrana ny volony ary misori-bilana mandeha eny amin'ny ankavanana. Ny tanany roa dia ataony eo amin'ny valahany. Ny ambonin'akanjo anaovany dia fohy tanana mainty misy soratsoratra fotsy sy mainty. Ny zipo anaovany dia miloko mainty. Kapa no eny an-tongony.

Olona roa mifampiresaka eny amin'ny sisin'arabe. Ny iray dia lehilahy izay mipetraka, manisy satroka izy ary ambonin'akanjo miloko mavo misy mainty no hanaovany. Mitsangana kosa ilay olona iray, manisy satroka ihany koa ary ambonin'akanjo mainty fohy tanana no hanaovany.

Tokotany mikisilasila iray ahitana trano eo amboniny. Trano manana rindrina feta ary bozaka ny tafony, misy varavarana roa misokatra aty ambaniny ary ny amin'ny rihana dia varavarana iray sy varavarankely iray, misy tohatra miakatra eo amin'ny rihana voalohany.

Toeram-pivarotana iray eo amin'ny sisin'ny arabe. Ahitana vehivavy iray mitazona kifafa, mamafa ny eo alohan' ilay toeram-pivarotana. Fohy ny volony ary miloko ; ambonin'akanjo mena fohy tanana no anaovany ary pataloha fohy miloko fotsy.

Efitrano fianarana iray ahitana mpianatra vitsivitsy mipetraka eny ambony dabilio. Eo alohan'izy ireo dia ahitana latabatra vita amin'ny hazo izay ahitana vata fandefasana feo eo amboniny. Ao aorian'izay kosa dia misy rindrina vita amin'ny biriky izay ahitana solaitrabe miloko mainty lehibe.

Sainam-pirenena iray izay manana loko mena ary ahitana kintana miloko maitso iray eo ampovoany. Firenena iray any afrika izay firenena Arabo mandala ny finoana Islamika no manana izy ity.

Fiara fitanteram-bahoaka miloko fotsy mijanona eo amin'ny sisin'arabe. Ahitana varavarana misokatra ny aty aoriana. Misy olona maromaro mitandahatra hiakatra hiditra ny fiara. Lehilahy iray izay mitazona tady no hita eo ambaravarana.

Boky nosoratan-dRazavindratovo izay natonta teo Antananarivo, manana ny lohateny "Lamina sy fombafomba". Efa tontatonta ny fonosan'ilay boky izay manana loko manopy manga tanora sy volondavenona.

Lehilahy mpanao fanatanjahantena ao anaty kianja. Ilay lehilahy eto aloha misy volombava ary manisy ambonin'akanjo mena, pataloha fohy fotsy ary kiraro mena. Ao aoriany misy lehilahy iray mitodika mijery ny lehilahy eo aloha, mipetraka manisy akanjo mena ihany koa.

Olona mandeha bisikileta eny amin'ny arabe. Vehivavy ilay eto aloha ary lehilahy eo aoriana. Eo amin'ny sisin-dalana dia ahitana trano iray manana tafo ravim-potsy ary mirindrina falafa. Manga ny lanitra eny ambony ary ahitana rahona mitsitokotoko.

Lalana iray ahitana fikatsoan'ny fifamoivoizana. Misy fiara manao laharana roa, ary eo anelanelany dia ahitana kodiaran-droa mandady amin'ny milina. Fotsy ny lokon'ireo fiara, ary manisy aroloha kosa ilay mpitondra an'ilay kodiaran-droa.

Vehivavy iray zarazara hoditra manisy kavina miloko maintso ny sofiny ankavia, mitsiky ny endriny, fotsy ny nifiny ary misy lokomolotra miloko mavokely ny molony, mirandrana ary mainty ny volony.

Fandraisam-peo ny lehilahy iray mainty fihodirana, mipalitao miloko volondavenona no akanjo hanaovany ety ivelany, izay ahitana lobaka manga ao anatiny, misy akanjo fotsy ao anatiny ilay lobaka.

Gazety lnona no Vaovao nivoaka ny alakamisy efatra jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, ahitana lohateny misongadina : Zandary roalahy natelin'ny rano, enina andro aty aorina vao hita avokoa ny razana.

Vokatra vita amin'ny ronono izay vokarin'ny orinasa lehibe iray any Antsirabe. Ahitana tsiro maro isan-karazany. Ao ireo manana tsiro akondro, ao ireo manana tsiro frezy, ao ny manana tsiro lavanilina, ao kosa ireo natiora misy siramamy.

Vokatra natao hikarakarana volo. Etsy amin'ny ankavia dia ahitana savony natao hanasana volo izay mety ho any volo rehetra, mifono mavo ary ahitana soratra mainty eo amin'ny lohany. Eto amin'ny ankavanana kosa dia tavoahangy kely manana sarony mainty, misy sarina zavamaniry maitso eo aminy.

Karazana vokatra maromaro natao hikarakaràna volo. Samy manana ny karazany avy ary amin'ny lokony avy izy ireto. Eo ambony talantalana fitaratra no misy azy. Ao ireo natokana ho an'ny olona mitondra volo olioly, ao kosa ireo natokana ho an'ny olona mandoko volo.

Vehivavy iray milatro mitsangana eo ambony lafika maitso, manga ny lokony akanjo anaovany, lava tanana ary ny alavany dia manasasaka ny ranjony, mainty ny volony ary mitondra poketra eo amin'ny sorony ankavia izy.

Lehilahy mandeha amin'ny sisin'ny arabe, miloloha fony izy, manisy satroka ary fohy ny ambonin'ankanjo anaovany. Manisy pataloha fohy izy ary manisy kapa. Ny tanany ankavia dia mitondra angady ary mibaby kitapo mavokely izy.

Gazety taitra maraina laharana faha roa sy roanjato, nivoaka ny alarobia fito ambiny folo jolay efatra ambiny roapolo sy roa arivo, izay azo jifaina aminy vidiny dimanjato ariary. Ahitana lohateny an- gazety maromaro, fa ao amin'ny pejy faharoa no hahitana ny ben'ny tanàna amperin'asa efa mande sahady ny tatitra.

Gazety mivoaka ny alarobia iraika amby telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny misongadina fiemoran'ny fifidianana kominaly andrasana anio ny fanapahan-kevitrin'ny filakevim-panjakana.

Vehivavy miamboho mitondra volo mirandrana, ataony aty aorian'ny lohany ny tanany roa. Ny tanany ankavia dia misy peratra ny fanondro sy fanondro adalany, ny tanany ankavanana kosa dia ao amin'ny fanondrony ihany no misy peratra iray.

Fivarotana sakafo masaka eny amorondàlana. Ahitana, elo lehibe, manalokaloka azy ireo ; ny ray aminireo elo, dia manana loko maintso sy mavo. Eo alohan'ilay fivarotana, dia ahitana lehilahy ray, izay manisy satroka manga, ambonin'akanjo lava tanana, ary pataloha.

Gazety nivoaka ny zoma roa ambin'ny roapolo desambra telo ambin'ny roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary, ahitana ny sariny praiminisitra "Ntsay" izay misy ny lohateny :《Governemanta miroana any amin'ny famerenana an'i Ntsay》.

Lehilahy iray mitondra kodiaran-droa mandady amin'ny milina eny amin'ny ara-be ahitana atody mifampitaingina aoriana izay mihoatra ny ahavon'ny lohany, manisy aro loha izy ary manisy ambonin'akanjo mena lava tanana.

Arabe iray ahitana fiara fitateran'olona miloko fotsy iary koa fiara-pitatra entana eo ankaviany eo amin'ny sisin-dalana dia ahitana olona iray mivoy kodiarandroa misy tongotro .

Lahatsoratra an-gazety iray nosoratan'i Rabenaivo ahitana lohateny "Nahazo fitaovana ara-panatanjahantena sady nisitraka ody ambavafo ireo ankizy" ; ahitana sarin'ankizy vavy maromaro eo ambanin'ilay lahatsoratra.

Trano iray vao amboarina, ahitana lehilahy havanana amin'ny fandrafetana vy eny amboniny. Ny lehilahy iray dia manisy aro-loha miloko mavo, ambonin'akanjo volontanana miloko volotany, mandohalika izy ary manisy pataloha miloko mena.

Gazety nivoaka ny alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, azo jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Misy lahatsoratra maromaro fa ny lohateny lehibe dia hoe goverinemanta, ireo minisitra vaovao dia tsy manana zo hanao diso.

Vehivavy iray mijoro eo an-davarangana, mainty ary olioly ny volony, manisy akanjo lava tanana miloko mavokely izy. Ny aro fanin'ilay lavarangana dia vita amin'ny vy ary miloko fotsy.

Trano fiangonana lehibe iray manana tilikambo izay manana tafo fanitso miloko mena vita amin'ny biriky ny rindrin'ilay fiangonana ary tsy milalotra. Eto anoloana eo am-pidiran'ilay fiangonana dia ahitana fiara tsy mataho-dalana iray miloko volondavenona mangirana.

Gazety nivoaka ny zoma valo amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo, afaka jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana ny lohateny misongadina : lasan'ny mpomban-dRajoelina ny ankamaroan'ny toerana ao amin'ny antenimierampirenena.

Lalana iray ao an-tampon-tanànan'Antsirabe ahitana posiposy mandalo ary fiara. Misy olona mandeha eny amin'ny sisin-dalana ary feno hazo manamorona ilay lalana.

Ankizy lahy kely iray mipetraka manamorona ny sisin'ny arabe. Manisy ambonon'akanjo fohy tanana miloko mena izy, kapa mivolondaoranjy ary pataloha fohy miloko manga. Aoriany dia ahitana trano lehibe iray miloko fotsy ary misy rihana.